Ɖevi woƒe ame ne kple nyɔnu ɖeka eye nyɔnua do awu yibɔ eye e kɔ vi ɖe asi. Anyimlɔƒe ɖewo tse ɖewo le fi.

Gbadagba aɖe le nu ƒom na ame aɖewo. Ŋutsuwo le eme eye nyɔnuwo le eme Woɖɔe ŋutsu wu eye wotɔ ɖe ati ɖe xa

Kpovitɔwo aɖewo le ŋutsu ɖe ɖe asi. Ŋutsua la Edo awu ɣi eye kpovitɔwo la, etɔ nye yevu eye ŋutsu eve nye ame yibɔ.